Esimano lyiiyamakuti, iiyamakuti oya simana uunene noonkondo. Oha yi longithwa oku za iipa yi ningwe iizalomwa, oha yi longithwa woo onga onyama, oha yi longithwa woo oku tulwa pomahala mpoka aatalelipo, hayeya ye yi tale okuza kondje yiilongo nomeni lyoshilongo yo taya futu oshimalwa tashi yi moshiketha shoshilongo.

Okutekela iimeno kwopaunongononi. Okutekela iimeno kwopaunongononi ogo omukalo ngoka hagu longithwa opo iimeno yi kale ya mona omeya, uuna omuloka inaagu gwana.

Iikunino, iikunino oyo iinima mbyoka hayi zi iiyimati niikwamboga, olundji ohayi kongelwa omahala goopala, evi ewaanawa mpoka puna woo oonte dhetango. Iikunino ohayi longithwa oku kutha iiyimati yokulanditha nosho woo yokulya moshigwana.

Oombwa dhaapolisi, oombwa dhaapolisi odho oombwa dhimwe dha kotoka, hadhi longo dhafa omuntu, dhina omadhiladhilo gafa gomuntu thiluthilu. Ohadhi vulu oku keelela omagumbo, ohadhi vulu oku konga ookalyamupombo.

Iikwambonga, iikwambonga oyo iinima ndjoka yina uundjolowele kamana nohayi kwathele molutu lwomuntu okuyoga momandjandja, okugandja oovitamine dhiili no dhiili, okukoleka omafufu nayilwe oyindji woo.